En ni bene ti lamak rec eto tye ka tic ki gine net wek nongo obimako rec ti ka temo keto net i pii wek gwok omak lwaggi rec mapol mogo nongo yeya pe onyo yo mukene me makone peke

Eni bar odilo ma kit ma nen kwede awobe mere gitye ka tuko odilo ci jo moni tye ocung wa ki i tenge gitye kaneno ne kit ma tuko odilo tye ka wot kwede nongo bene gitye ki gurup ma padi padit ma gitye ka cwak.

Eni obedo tal onyo odo magitiyo kede me mako ki rec ngato eni kibolo nongo mako rec ki nyige acel acel pe mako madwong.